matam FM, RTS <music> 9666581

eyyi <noise> caggal yettude allah e juulde nelaɗo ko honono ceerno mawdo Kane wirini <noise> ko juurade bandiraaɓe e jiinaɓe saabi sen bi ndema ko fina taawa eyyi e calminde dennagal haaguillaji dine e aada <hesitation> wattude hudede e golle mabɓe e haaguillaji mabɓe goona hen nde wonnon ko kamɓe gollante hundede <clears throat> wassalamu aleykum warahmatulay wabarakatuh

eyyi ajaarama Amadou Aliou <clears throat> en ciftintu yimɓeɓe kooɓe ganduno seeɗa ko woni no biiruɗa ni produit Aprostar Aprostar andani hen ɗum ɗo ko wiyaateɓe sygenta sygenta koo ko ONG eyyi kamɓe kooɓe Suisse en ɓe jooɗi koto Dakar to eyyi nde ganduɗuɗen kaadi ndeema meen fudɗima dañde caaɗele guilaaye ñamre ha e rafiji gonoji e ndemateeri meen kamɓene kaadi ɓe gandat ɓe gandani en oɗo solution oɗo produit biyateeɗo Aprostar Aprostar kanko ko traitement, de, semence kanko o waddate koye awdi o reena awdi ɗi e nder leeydi o duusa ɗum kaadi ha daaña leewru fawndu guilaaye rafiiji keɓooɗi, keɓooji makkari ,keɓooji gawri keɓooji maaro rafiiji gaaroji e dendagal e ndemateeri meen fof <breath> so taawi traitement o waɗaama hen haade aweede <breath> ,so awama hankadi oɗo produit omo walla en <breath> o safrana en ɗum no feewi eyyi donc koɗo woni produit Aprostar en kaalino hen ɗo en baɗinomo ɗo présenté yimɓeɓe ne wayno haay hannde ni o fawtanom <inhales> eyyi hannde kaadi en ɓeeydoto yajnade e makko en ,même, temps kaadi jaajnoɗen kaadi e banggal massiŋaji kutorteɗi ɗi saabu ɗum oɗo produit kanko kaadi o waddate kooye awdi <breath> donc somo wadde e awdi ne kaadi ina yiiɗa <noise> nde wonno kaadi centre de: fra aadana kaam ko <hesitation> feewnoɓe awɗeele mawɓeɓe <noise> tan dañno chance <hesitation> dañdemo feewneteno tan kooy nder centre de triage uji e centre defra traitement de semence maawɗi ɗi

ko ɗon o hutorteno ko ɗon waddeteno ɗon o wadde e awɗeele ɗe donc wona yimɓe foof keebnomo eyyi saabu ɗum non nde wonno kaadi gonɗen kaadi kooye programme, biyateɗo sécurité, alimentaire ee autosuffisance, alimentaire jidɗen hankandi kaadi ko reemndu ndu yo yaaj yo heew nafore <breath> ɗum saabi non sygenta kaañumne kaadi adaani en kaadi kuutorɗe godɗe ɓe ganduɗa reemoɓe tokosɓeɓe jooguiɓe privé ji ɗi ma mbaaw kaadi hutorade oɗo produit massiŋaji gadda beele gooto foo hay jooguiɗo loowel jooguiɗo 0.25 jooguiɗo 0.50 jooguiɗo kaadi kilo ji mum naayi awdi walla kilo ji mum jeetati awdi taawa ne waawa ɓattade APS uju ɗi adda awdi mum ɓe peewnana ɗum traitement o